bayafaran yafaran toyettiza dumma dumma katha qommoti ha misilen beettosona heyssatappeka gidzdzoora haaththi baana mala ne biitha meeconta mala kiiza waaroy beettishe deees

dumma dumma asa naato wolqa minjanassinne oosowa elelisana sigi medhetxiza kaame ha misilin beethtish de7ees ha kamehekka ba bessan woykko waaron to ethiza kathappe giddon eqqides

Yafara yafara oycizi asa naati chokkizonne gidzdzora haaththi baanas kessido woykko yafarido sohoy beettiyo issi puute tohettiza bessi beettishe deees

ha misilezan beettizay aazey yiikko issi cimi ekkiza attuma asi ba zokkon aybakko sharafa woriza xale cacafanas ba7idi hemetishe beettees

Dumma dumma maatanne mitha qommoti doosona hessatafekka dhoqqu giza miththiya shonkooraza huphera beettashe de7awus.

Keshshen maxxidi kunththido tuuke ayffepe be kushshen oyqqidi nam'u qa'a kunththidi ha miccida issi asa kushshey ha missilen bettishe de'es.

Issi maca mishirya ha misilen beetashe de'awusi. Ha mishiryka issi madabarappe zo'o madarako.unkotiza ayfe woyko shunkuroto gizaysa aatha gegashe beetawusi.

Issi orddi ekiza woykko yelaga atuma asi ha misilen betishe de'es ha asafeka guye baggara oraxxida mattayika woykko bittay bettena dhoqqu giza matti betishe de'es.

Issi yelaga atuma asi nam'u bagara woyko hadirsa bagaranne ushacha bagara diza Santa puteppe gidora hata waro kesishe ha missilen betes.

Tuumo yafaran yafarni tokiza issi yelaga atuma asiy tuimoppw gidon geli eqidi tuumo giddoni de'izabata maata malatizaysa hesadanka shuchata qorishe beetesi.

Qooday baynna kawo oosanchatinne goshancha asati issippe shiiqudi tiiya kaththe giddoon bettishe doosona. Ha eti de'iza katta sunttayka aaze gikko tiiya banga getettidi xegetees.

Madadan madadan tokido woyko cugan cugan woyko bessan bessan tokizo puteti mokidaysati bitta ke'idi dhoqu gizaysati betishe de'osona

Issi uuththa haashiygan eretiyoga issi booththa layilo nu garththa ma'iza cima mishiriya ha misilen beettashe de'awus. Ha mishiriya baappe sinththe baggara diza daro ordde uuththappe ekkada haashashe beettawus.

Ha misilezan betizay aze gikon dumma dumma katha qomotuppe issa gidiza ka'i beyina woyko haretibonta muuzey beetishe de'es.

Ayfa ayfe katta qommotoppe issuwa gidiza miin asa naatusi suuththa gujjiza paapaye giza lo'o mitti ha misilen beettishe taas de'es

Cora maca asati muuze qanxidi haaranas gi ehidi issuwa issuwa bolla dooridi wottido issi ha misilen beethtishe de'ees. Ha asatuppeka issoti issoti wodoro banta kushezan oyqqi uttidosona.

Teera tukke maxidi issuwa issuwara shiishshidi ba keeshen ehidayssa zamba bolla miccidi melisishe woy'ko awa bessishe deiza uyddu gidiza asati beettishe de'oosona

uutha haashashe beettiza issi booththa layno maay'ida mishiriya ha misileen de'awus ha mishiriyeppeka hini baggara wolqama doqu giza uuththi beettishe de'es

Cora kawo oosanchati issipe shiiqidi tiya banga giddon eqqidi ha xeellishe beettosona heyssatuppeka issosi issoti banga aype oyqqidi xeellishe beettosona

Ha bessan bessan woykko citan citan tohetiza muuzeppe gidzdzora ha ehiza issi karetha meray deiza ogee ha misilen beethtishe deees.

awan woykko taman shaa'etiza tuke ayfey ha misilen beettishe de'ees ha tuke ayfekka zaru wode nu topphiyan erettiza kaxa xuppe woykko mitha ayfe tuppe issuwa

Cima gidiza issi attuma asi ha misilen beethtishe deees ha asappeka guye baggara dan7o santhay beethtishe de7eessinne izappeka guye baggara uuthaynne dumma goyet boonta biittazi deees.

Ha misilen beettizay aaze giikko ka'onta woykko tiya gidiza badali haahon beettishe deees ha badalappe ha baggara tiya lokkomekka deishe beyoos.

ha misilen beettizay aazee giikko issi teeronta woykko haareti boonta muuzezi beettishe deees ha muuzezakka issua issua bolla dooridi wottidoyssi qoncen beettishe deees

ha misilen beettizay aazey giikko keehippe xoqu giza shonkoorazi beettees haworattiza shonkoora giddzokka gelanas woykko agijora hemethanas biza asatikka de7oosona

ha misilen beettiza tiya maldozi deees ha tiya maldozappeka giddon giddon issi issi mithati beettishin entappeka miye baggara issi zo7o kaame beettishe deees

ayfaaybe kaxa qommothappe issua gitiza qaye woykko teerontha abkadoose beethtishe deees aabkadoosekka biradphen bochchishe diza issi asa kushe beettees

Booththa maayo maay7ida issi kare biithappe yida asinne dumma jumma tooppiyan deiza asati mitha aybe bantha kushesan oyqqidi issoy issuara xeeletishe beettosona.

suiqezan beettiza cora kattha qommoti de7oosona heyssatuppeka donoy badalay gaasheme heyssa heyssa malati baynta mazabaran mazabaran beettishe de7oosona

Ha misilen beettiza cora asati de'oosona heyssatuppeka issoti issoti haaththa waarua kessanas wodoro qachizi izan wadhdhizi bookkishe beettosona

tukketinne dumma dumma mitati hamisilen beettishe de7oosona hayssatikka leemi suwasse daro go7a nubittes immiyayssa gidishin tuke leemisuwaasse bayzikkonne hara hara go7as peeiya doozatuppe issua

wolqama biittay beettonta woradan gidiza asa naati tokkidi gattizo mithaboye ha misilen beethtishe deees ha mithaboyekka cugan cugan toketidayssa

Ha misilen beettizay aazey giikko bayafaran yafaranto hettiza tuummo puute beettishe deees ha tuummo puute giddoppeka sharafe maxishenne entha bul'ishe beettiza issi attuma asi de'ees.

Dan'o doozatuppe issua gidizanne ayfaayfe katha ommothon eketiya paapayiya yaagizayssi ha misilen beettees ha paapayiyappeka sinthe baggara nam'u zo'o matabara kumizayssati beettishe de'ooso

dumma dumma ayfa ayfe katha qommoti nu biittan ze7ikkonne heyssatappeka dummatiza issi mitha ayfe woykko akadoose gidayssi ha misilin beettishe deees

Nu Tophphiyassi zokko meqeththa gidiza koshsha issuwa oththishe de'iya issi attuma asi ha misilen bettes. Ha asappekka sinththe baggara wolqqama miththay woyko woray betishe des.

Duma duma goshsha ossuwan eratethayi dizza asati issoyi issuwara zorettidi qulletenani de'iddi oththanas bantta kushshiya miccidayiti bettosona hayssatikka banta kushshen akkafaza oyqqi eqqidosona.

Ha missilen bethizay Issi cimma mishirayya de'awus ha cimma mishiraykka putte thokanasi ba morgen akkapa wothaza hethashe bethawus ippekka sintha bagara shucha keeththi bethishe dess.

cora oosowa ooththanas guye geenna asati issipe shiiqidi biitta goyanassinne puutiya tokkanas dendide ha misilen bishe beyite nu de7oos

Cora asati goyettiza biitthan kathe wuxishe demmoosona. ha asatuppeka sinthe baggara diza issi ordi ekkidayssi bar kushe dentidi wuxanas hanishe beettes.

Ha misilen beettiza cora asati issoy issoara dendizi uutte tokkanaassi oyqqi oyqi eqqidosona. Ha asatuppeka daroti booththa maay7o maay7i eqqidosona.

corra assati puute tokkanassi ha hemettishshe demanddos ha asatikka bantta kushezan kushezan woykko bantta shuphphazan puute oyqqidi ha zuggi xeellishe dettossona

Nam7u booratha waaxizi goyishe de7iza issi aththuma asi de7ees; ha aththuma asi goyiza bessaykka aaza malee giikko maathay cakothonththa biiththa goyishe beeththees.

ha misilen beettiza issi yelaga mishiriya uttidayssi de'awus ha mishiriyakka barkushe yeddada bazala giddoppe diza sharafanne shuchchata qora qorara wora olashe beettoos

puute tokkanassinne dumma goshsha usoas banthan yarshidi dendida cora asati ha misilen beettosona ha goshshanchatikka bantha kushen kushen goshsha miisha oyqqi eqqidosona

Ha misilen beettiza bayyafaren yafarentho hettiza dumma dumma katha qommotappe woykko unkotiza kathatuppe issua gidiza tuumozi beettishe ha misilen taas deees

ha misilen beettiza cora asati issoy issoyara dendidi waaro kessishe beettosona ha asatikka waaro kessidays aazase giikko haaththay ba oge oyqqidi baana mala maaddishe dees

uuththa qanxiza miisha woykko wogga mashshaza ba kushen oyqaza ha xeellaza woykko ufayssa hanotan miicashe de'iza karexa ekkiza mishiriya ha misilen beettashe de'awus

puutiya tokkanaass gidi asa naati dendidi goydi woykko bookki bookki wottizo guuta guutha hollay ha misilen beettishe de7ees

katha caakkiza cora asati ha misilen beettosuna heyssatikka gaashe cakishe de7osuna ha asatuppe guye baggara issi ase mela cakontha uttidi enta7oosuwa xeellishe beettes

cora asati issoy issowara baynta zambilizan zambilizan aazakko goochidi hemethishe beettosona ha asatikka bida biittay hemethanas keehippe shorontayssa gidees

ha misilen beettiza cora yelaga asate cima asatura shiiqidi puute tokkanas banta kushen kushen oyqqidi banta goshsha miishara ha misilen beettishe de7osona

Nu gaammu biittasi zokko meqetha gidiza goshsha oosua ooththishe deiya issi yelaga attumasi hammisilen beethtishe deees ha asikka goyza bessa shuchchathi ekkida bessa gidees.

tummo yafaran yafaran tokkiza heedzdzu gidiza asati ha misilen beettosona hasatikka tummo puuthe gidjoppe shuchchanne heyssa danka sharafata maxi maxizi waaron olishe beeyoos

Issi shuchchathi ekkiza biittan booraza goyishe ha addeza demmoos ha addezikka ba morgen xurqayeza woththizi nam'u kushen kaso oyqqidi goyshe beettees.

Cora cima asatinne yelaga asati heyssadanka attumay macara issoynne attennan de'iti issoy issuara qofa laammishenne kawo oosanchatuppe zore ekkishe beettosona.

Issi yelaga asi nam7u buurata waaxizi maata giddon goyshe beettees ha asikka buro goyetti boonta gade woykko qeexeti boontayssa goyshe deees.

Bayyafaren yafaren tohetiza katta qommotappe woykko unkotizayssatappe issua gidiza tuummoy hamisilen beettishe taas deees.

issi cima mishiriya sa7an godda uththaza puuthe chokkanaass ba kushe biiththa kaashashe hamisilen beettoos izippe guye baggara kase chokkizo mithati diccida ssati beettosonna

issi attuma asi bar kushe yeddidi tukke tokki doyssa woykko gakkanaa matiza tukke oyqqidi ba issi kushen biittan katidi ha misilen beettes

nutopphiyesi zokko meqeta gidida oosotappe issua gidiya goshsha goyshe beettiza issi cima attuma asi ha misilen beettishe deees ha asikka nam7u buuratan goyishe beettees

Cora asati issipe shiiqidi dumma dumma oosos baanashen issoy issoara zoretishenne bantha kushen oyqizo puuteza ha zaari eqqidayssi beettishe de'oosona.

Kaathi bukiza zo'o maashine misilezi beetes. Ha misileyka kaathi bukanasi toki tookidi gaashe yegiza hezhu asati de'osona. Ha asatape sinthe bagan diza karethi mayida addezi ha simena ya xelidi dizays betees.

''Duma duma asa natu wolqa minjjanaasinne hesadanka oothowa elelisanaasi giidi ha'ii woden medhizo kaamey ha misilen beetishe de'ees.ha kaamepeka sinthe bagaara meli ekiza maatazi beetes.''

Zo'o kamey h missillen betishe de'es. Ha zo'o kameppe guye bagara issi issi goshas oththiza cora iza malatiza kameti betishe de'osonna

Ha misilen bettiza zo'i ekkiza kamey de'es ha kaameyka dumma dumma go'a asatuyo immizaysa eretes hatsatappeka lemisos bitta goyiyogey sinthasora xeletes

Issi yalaga atuma na'y bakushe botha madabara oyqiddi issi asi sa'ppe katha ekki ekidi ha madabbarezan yegana mala othishenne yegishe betiya asi dees

Dumma dumma Katha qommotuppe isswa gidiza dano'on mokiza santha putey ha misilen betishe de'ese ha santhapekka sinthe bagara wolqama qoroti ekiza maatay de'ese

Tophiya pandirasi de'iza hedzu cililo galalonne zo'o pula hanotan medhetiza meratappe besanas sali ehizosazi ha misilean betishe de'eosona

issi zo7i ekkiza kaame ha misilen beettishe deees ha kaamekka eqqida bessappe sinthe baggara puula hanotan keexettiza issi shuchcha keethti beettishe deees

maata buuciza woykko issuwa issuwan biittakka goyanas dandayiza kaame sugishe beettiza issi yelaga bootha woykko karexi ekkiza sure gixizayssi beettishe de'es.

ha misileen beettizay aazey giikko dumma dumma katha cakkiza kaameti beettishe de7oosonna ha kaametikka banta cugan cugan issoy issoara sugetontha cakkishe beettoosona

Ha misilezan beettiza cora asati de'osona. Heyssatappeka zo'o kaame giddon de'ishe ha kaameppe guye baggara zo'o kanatera ma'ida issi attuma asi xoqqu giidi beettishe de'es.

biitta goyiza kaame hamisilen beettees ha kaameppeka sinthe baggara diza issi haaththa ushshiza kaamenne iza bolla uttida asati xongoli xeellin beettishe de7oosona

Biitta goyiza kaameti issoy issuwara sugethi eqqidayssati ha misilen beettosona. Histatikka eqqida say aazayane giikko wolqaama kuway de'iza mithe giddon eqqidosona.

Ha misilen aazi de7izeeygikko hissi kaame eqqizayssi beettees ha kaameka barguye bagga gongeza xoqu ooththizi aazakko qoqofishe beettees.

ha misilin beettiza issi cililo meray de'iza kathasa caanidi bishe deiza kaame beettishe de'ees ha kaameekka caanizoy gumbo santha ekkidi issisappe harasaa efishe de'ees

Goshsha biithen woykko goyettiza gadezan himettishe deisa nam'u nayti de'oosuna hananatuppeka sinthe baggara biiththa goyishe deiza kaamey beettees

biitha goyiza kaame ha misilen beethtishe deees ha misilen de7iza kaame goyiza biitikka aaza male giikko kathaha cake ekkido geedzo woykko buro goyettiza biithe goyishe deees

Ha misilen beettiza biitta goyza kaame deees ha biitta goyza kaamekka haara kaametuppe dzummatidi sinthe kiizi barka eqqidayssi beettishe deees.

Biitta goyiza kaame hammisi lentaas beettishe deees ha kaamekka goyiza biitti aaza male giikko meray karexiza nu asay ayba gi xeygizaysse giikko xallagizayssi beethtishe deees

Biitha goyishenne kataza cakidoyssa issua issuara qachanas zanza'iya issi kaame ha misilin beethtishe deees ha kaamesikka bolla ubbay urqan baydayssi poo'o hanotan beettes

dumma dumma asa natu wolqa minjanassinne hegaadanka oosoa elalisanas gi medhetiza kaamee ha misilen beettishe de'ees ha kameyokka nam'u goomati beethtishe de'oosona

issi biitha goyo ooson keehippe erettiza zo7o meraynne dzumma zumma karetha merati de7iza bolla kifile de7iyo kaame ha misilen beethtishe de7ees

Ha misilen beettizay aazee giikko dumma dumma meray diza woykko cililo galal7o zo7o meray diza nutopphe bandiraza kaqeth uttidayssa ha misilen demmishe de7oos

Bootta madabaran katha kunthana matiza issi asi ba kushen oyqidi beethtees ha asappe sinthe baggara okkidi issi asi katha maxi maxe madabaran yeggishe beethtees.

ha misilen beettiza cima asinne nam7u yelaga woykko guutha nayti de7oosona ha asatuppe hinin haakki bessida bessan gatha keeththazi beettishe deees

ha misilezan beettiza dumma dumma biiththa gushasi meetiza kaame beettishe deees ha kaameppeka sinthe baggara coqu giza woykko azukki eqqiza mithati beeththosona

ha misilen beettizay aaze giikko hissi kaame deees ha kaamekka aaza ooththi giyoze asa naati maaran maaran go7ethana mala maathasa woykko kattasa cakkidi qashora qashoora wottees

ha misilen beettiza katha cakkiza kaame beettees ha kaameppeka sinthe baggara caketi bonta maldoy melidayssi beethtishe deees

ha misilen beettizay aazey giikko shuchcha ashawara gatti soyidi bessido lo7iza woykko puola hanotan oosettiza ogen eqqiza biithe goyza kaame beettishe deees

Dumma dumma cora asati hamisilen beettishe de'oosona heyssatappeka attumasinne maca asati issoy issora shiiqidi kaame sintha bagga xoqu woottidi beettishenne xeellishe de'oosona.

Ha misilen beettiza issi kaame de'ees ha kaamekka daro woze oge goyidayssanne heessadan hara oosota yuuyi yuuzizi ooththiya kaamethuppe issua gidees.

Biiththa goshshan asa naata maaddiza issi kaamey hamisilen beetthees hamisilen diza kaame bollaka uttiza karetha maay'o toho gathe maay'ida asi beethtishe deees.

katha cakanas dandayiya issi ordi ekkiza woykko wolqama kaame ha misilen beettees ha kaameppeka sinthe baggara meliza bazali beettishe deees

biitta goyiza kaame ha misilen beettees ha kaamekka mooretin lo7etisishe diza asatinne iza lo7etize diza issi attumasi ha misilen beettishe deees

dumma dumma asa naati oosowa elelisanassinne hara oosoa wolqa minjanass gi kawoy ha7i wodiyan medhisido kaamey haaththa kuute ushshishe beettees

Ha misilen beetizay bootha madabaren katha yeggi yeggidi h ysataka oykanasi kaqo kesidoysati beetishe de'osona istata matanka zayte beetishe de'es.

Ha missilen betizay aze gikko cora asati issippe eqizasi betishe deosona ha asatuppe sinte bagara dumma dumma ayifa ayifeti kata qomoti betishe deosona.

Ha misilezan betiza cora yelaga nati issoy issuwara shiiqi zoretidi katha bolla utididosona ha asatupekka sinthe bagan issoy koxe ba kushen oyqides

hammisilen de7iza heedzdzu asati katha woykko issi issi asay ekkidi bawu baaro baaro maanas giigissidayssati bettishe de7osona

Bayzettiyabatinne shametiyabati bessido issi suyqe ha misilen beettes. ha suyqezanka daro iqatinne miishati beettishin heyssa danka kaththati hara hara phuuphphulleti beettoosona.

Bootha madabaran kumidi yiiceti uttiza eta ishshi geezikka pooshetonta kathati ha misilen beettosona ha kathatikka issoy issua bolla dooretti ichidosona.

Dan'o doozatuppe issua gidiza gumbo santha yaagizayssi woykko xaatha santha yaagizayssi hamisilen beetishe deees hasanthappeka sinthe baggara timatimezi de'ees.

dumma dumma ayfa ayfetinne heyssadanka unkotiza kathata bayziyo giyan bayzishe deiza cora asay hamisilen beettes heyssatappeka issi issi asati attu maasata

hamisilen beettizay aaze giikko booththa maxabara kumidi yiicethi uthiza kathati beeththishe de7oosona hayssatikka issoy issua bolla zoorethi uthidosona

Ha misilen beettizay aaze giikko dumma dumma daan'o doozati unkotiyo unkuwo payzanas ehiza nam'u yelaga nayti beettishe de'oosona.

booththa madabaray issoy isswa bolla doorettidi salo matizayssi ha misilen beettees hayssapeka issoy tookkizi ba morgen ha ehizayssi beettishe de'ees

Dumma dumma kattata kayssidi sayney yeggidi mizanas giigissi wottiza heedzdzu asati ha misilen beettishe de7oosona ha asatuppeka nam7ati macageta gidishin issoy attumayssa

guutha nayta cugan cugan utisada kathe mizashe beettiza issi yela ga lo7iya naya de7awus hanayyokka barsishe beettiza issi guutha naay beettishe ha misilen deees

ha misilen beettiza cora asati de7oosona heyssatappeka dumma dumma kawo oosanchati izata sunthanne esa7oosoza xaafishe demmoos

dumma dumma dan7o duuzatu unkoy ha misilen beethtishe de7ees heyssatuppeka sinthe baggara booththa mazabaran kuu uttiza kathati beethtishe de7oosuna

Cora asati issoy issuwara uttidi bantashammiza kattaba haasayishenne izatappe naa ba izayssi issinna ba oge bishe beettawus.

cora guutha nayti kathe caanidi hare gaarin issisappe harasaa efishe beeththosona hanatuppeka issi guutha naay barkushin koxe oykqidi booththa mazabara kumiza kathe bolla uttidi ha xeelishe beettees

Nam'u booththa maayo maay'ida yelaga nayti hamisilen beettosona hessatikka ha aththana xeelli sheeninne banta kushen oyqido buddenaza woykko soolloza ha zaari micidi de'oosona.

Unkotiza dan7o doozatu aybe hamisilen beettishe deees heyssatuppekka hara hara aybe aybe katha qommotinne katha mal7ethana h gizi go7ettiza dumma dumma kemikalesi beettosuna.

Ha misilezan beettiza cora asati issi keeththa zaanizayssan uttizi booththa mazabaran de'iza katha naagishenne enthappe issi attumas dummatizi ha katha sinthan eqqides.

Haa missilenni betiza issi Wolqamma keththanni daro suyiqqe mishshattinne dumma dumma kaththa ayifetti betishshe de'osonna.heyissatuppekka lemisuwassi banigayi issuwa gididi xeyigetees.

Cora qodani daligida asatinne kawo osanichchati issoyi isara shiqiddi banigga luttekko woyikko tiya banigakko hemetishshenne enitappekka issoti issoti giddoni gelidayisi betosona

Bootha ciishe ciyida puuteti ha misilen betosona haysatika issoy issara kehipe shiqidaysan issoy issara sugetishe betosona

Botha mayo gathi mayida issi atuma assiy ha misilen des bo'a atuma asiy bappe guye bagara de'iza badala hedanka baga puttiya kushe oyqi eqides

Issi tiya gashe ha misilen betishe de'es ha gasheppe sintha bagara wolqama demba bittay de'ikone izappe dhoqu gidi wolqama dhoqu giza derey betishe de'es

Ha missilen betiza c'ora asati pute tokishen demandos ha asatupeka isoti isoti bithan pute naqizi izako bitha shishishe betosona.

ha misilen beettiza zooran zooran ichchidda gaashe ayfey de'ees ha gaashe ayfekka buro gakonththa woykko tiiya gididayssi ha misilen beettishshe de'ees

oyddu asata ha misileen be'ishe de'oos ha asatikka dumma dumma katha qommota leemisos barbare misatizayssa maxi maxidi baynta soo epanas ehido iqan qolishe de'osona

dumma dumma yelaga kathatuppe issua gidiza tiya bangay ha misilen beettishe deees ha tiya bangappeka issoti issoti woykko cugan cugan dizayssati melidayssatikka beethtos

ha misilen beettizay aazee giikko nam'u baggara de'iza uuthappe giddoora ehiza ogeera hemettishe beettiza issi undena asati beethtishe de'oosona

ha misilen beettizay aazee giikko guutha uutha marati beettishe de'oosona ha uutha maratikka issoy issuwara doodettizi woykko icidi beettishe de'oosona

ushacha baggaranne haddirsa baggara keehippe alidi woykko wolqama hanothan mokkidi diccida uuthati ha misilen beettosona histatappe giddora ha hemethishe beettiza asati de7oosona

ha misilen beettiza issi attuma asi ba kushe salo miicidi tiya maldo ayfe ekkanas xeelishe beettees ha asikka ba hadirsa kushen booththa qoophe oykke eqqides

ha misilen beettizay aaze giikko heedzdzu gidiza asati ba bessan bessan woykko madaban tohettiza puuteza gittoppe sharabe shodishin nu demmoos

Issi karetha cima ekkiza mishiriya ha misilen beethtowus ha mishiriyakka ba kushen sampa bolla woththaza buuqiza kathe maxa maxaza wola olashe beethtowus.

Meliza bazala poqishe issi attu maasi ha misilen beettees ha asikka poqishe diza bazali duge ziqqi gidi biiththakko xeellishe deees.

Wolqama xoqu giza dan'o dozatuppe issuwa gidiza uuththay ha misilen beettishe de'ees ha uuththa giddoppeka ke'idi ha hemetishe beettiza asati de'oosona

Issi cima asi ha misilen eqqidara beettashe de'oos ha asikka tiya banga giddon gela eqqaza banga tiya qora qorara bar kushen oyqashe de'oos

ha misilen beettiza tiya kathazi deees ha tiya katthazikka suntay aazee giikko maldo geetettiza buro ziciza katha qommoy beettishe de7ees

Issi wolqama xoqu giza dere bolla mokkiza maataynne heyssa danka dere huuphe kammi eqqiza mitati beettosona ha mitatuppe sinthe baggara issi wolqama xoqu giza zaalli beettishe deees.

Issi aliza woykko wolqamiza uuthatinne heyssa danka guutha guutha uuththati bantha yafaran yafaran tohethi dayssi ha misilen beeththishe de'oosona.

Issi cimi ekkiza attuma adde ha misilen beettees ha addezikka ba kushen akaafa oyqidayssan haaththa waaro kessishe beettiyogee ha'i beettes.

Hezzu giddiza yelaga attuma asati issippe giddidi puute tokkanassi giigishe de'oosona. Hayssatappeeka issi cimi bessedda asikka hoqqidi akafazan biiththa kashishe be'ettees.

Pute tokishe issi atuma asa ha misilen be'os. Ha asika wodh utid pute bitan tokid tokizo puteko biita shiishishe betes. Haysatappeka guye bagara eqida maca asat xelishe betesona .

Ha misilezani bettidayi aze gikko coora assati isoyi iswuara kusheti deniddidi othanasi banitana besidayisati betosona hasatupeka namu'u asati banita kusheni pute iyikid ha xelishe dosona

Coora assathi issoy issuwara oyqethizi woykko zorethizi wolqqam bazon bethiza miththe gido gelishe deo'ssonna. Ha assathikka gelizz mithi kehippe aduqizayssathi bethossona.

Issi ordi ekkiza attuma asi ha misilen biittan wodhdhi uttizi puute tokkishin demmettes. ha asikka tokkizo puutekko biitta shiishshishe beettees.

Wolqama woray ha misilen beettishe de'ees. Ha worappeka giddon woykko ushachcha baggan hadirsa baggan dizayssappe giddon cora asay hametishe beettiyage de'ees.

ha misilen de7izay aaze giikko issi attu maasi uttidi kareta festalen haaththeunne biithe kuntidoyssan tokkizo puuteza ha biittan gelisi tokkishe beettees

Ha misilen beettiza kawo oosanchati de'oosona heyssatuppeka namati attuma geta gidikkonne issi macara beettashe de'awos ha macarakka nam'atuppe giddon gela eqqada haasiyashe beettowos

issi goyettiza biichchappe sinte baggara oge dizayssara hemethishe beettiya ichashu gidiza asati ze'oosuna hayssatappeka sinthe baggara issi shuchchattiza biittay dees.

Maxaxara ayfen wottiza karetha maay'o gaththi maay'ida issi attu maasi ha misilen beettes ha asikka wodhdhi uttizi puute tokkishinne tokkido puuthekko biitta shiishshishe deees.

xoqu giza dere bolla mokkiza maati ha misilen beettishe de'ees ha dereppe garsa baggara biiti beettenna wolqama woykko yashshiza wora demmettes

biittan wodhdhi uttidi too bolla tukke tokkiza issi yelaga attuma asi beettishe de7ees ha attuma asikka ba ayfen issi miishi lo7ethi beettanadan shiishshi bessiya manaxeraza woththi eqqides

Cora kawo oosanchati ha misilen issipe gidizi beettishe de'oosona hayssatuppeka guye baggara xoqu dhoqu giza azusa mithati woykko worati beethtishe de'oosona

Wozna gattiza asatura issi guutha woykko qeeri gashe naay katha xeellidi miicishenne aaawaykka naa kusheza oyqidi ufayxishe beettees.

Issi ordiza wolqama asi ba huuphenka bo'i midoyssa deemmishe ba sinthan maxaaxara woththizi ha xeellishenne uttidi miicanas hanishe beettees.

Wolqama woray ushacha baggaranne hadirsa baggara de'ishe gidzdzora oosettiza oge ha misilen beettees ha ogeera bishe diza heedzdzu kaamezikka de'osona.

Ha misilen beettiza wolqama haatti deees ha haaththappe miye baggara deiza biiththay beettonta woray woykko maatay deishe ha maathappe sinthe baggarakka mela biittikka beettishe deees

wolqama do7ati de7anassinne heyssa danka shooshay hara harabati daanas maaddiza issi bazzon deiza woray hamisileen taasi beettishe deees

Ha misilen betizay aaze gikon, dan'o dozappe issa gidiza santhey hessadanke ayfa ayfe katha qommotappe issuwa gidiza abukadosenne katha mal'ethiza bambarezi beetishe de'es.

Dan'un asa naytti tukkidi oychchiyonne zeridi mokisiyo dumma dumma ayfa ayfinne heysazan kaththa qommotti ha misilen tas betishe de'soona.

Dumma dumma kaththa woykko dan7o dozatu ayfe gidiza ayfa ayfe kaththa qommon geliya lome ha misilen betishe de7es. Heysapeka sinththe bagara barbarey betishe de7es.

Cora ayfa ayfe kaththa qommoti ha misilen de'osona. Hessatikka leemisos mango, abukado muuze hessa hessa malazi beetishe de'osona.

Ha misilen beetizay aaze giikko issi kaththa bayziza keetha karen wolqqama dummadumma kaththa ayfetinne ayfa ayfe kaththa qommoti beetishe de7osona.

Bayzeetiyanne shametiya daro ayfayfe katha qommoti beettosona. hayssatappeka leemisosi timatime kaarote heyssadanka muuzeti beettishe de'oosona.

aypaaybe katha qommotappe issuwa gidiza zo7i ekkiza woykko malay teera yaagiyo issi katha qommoy hamisilen beettishe deees

Dumma dumma ayfa ayfe katha qommosappe issua gidiza malay keehippezo iza woykko teera timatimezi ha misilen beetishe taasi deees.

dumma dumma aypa aype kattha qommoti ha misilen beettosona heyssatuppeka nu gaammo biittan zaro erettiza teeriza muuze hamisilen beettees

Dumma dumma ayfiayfe kattha qommoti hamisilen beettoosona heyssatikka lo'o teeriza hanotan dizayssatinne buro teerana hanidayssati issipe banta cugan cugan beettoosona

Hedzdzu boththa mayo mayiza maca nayit ha mislen betishe de'osona. Hesatuppeka issiniya issi dule issinyoka zarada suqonththa agugu. Honkora micashshe betawus.

Ha misilezani betizayi aze gikko duma duma go'asi pe'iya assa nati mehiya buccizi mizizayassane hara go'a ketha kexanasi lo'iya mattayi betishe deyesi

KatHa zeranassinne woykko biiththa araddisidi lo'o puutiya immanas go'iya mazabaray hamisilen beettishe deees hamadabarakka issua issua bolla doori doyssi beettishe deees.

mitha shukkidi xawulappe medhizo matha oyqiyo ha7i woden yida kooththay ha misilen beettishe deees heyssafe sinte baggara ha wolqama mithati beettoosona

issi wora daanniza chukke gijjon chukke aype maxishe beettiza oyddu asati de7oosona ha asatuppekka sintha baggan booththa qophe woththiza issi atthu maasi beettishe deees

Ha misilen beettiza wolqama aaho denba biichan keexethiza issi keeththazi deees ha keeththazappeka sinthe baggara saqala saqalidi asa naati wottizoyssi de'ees.

dan7o doozatuppe issua gidiza mangoy ha misilen beettishe deees hamangoppe garse baggara wolqama hanotan mokkiza sharafatinne lo7o mehe miza maatati de7oosona

cora goshshanta asati issoy issowara shiiqidi issi kawo oosanchasoppe goshsha oosowa ba siyishe beeththosona ha asatikka banthappe miiya baggara goshsha goyiza kaame essi wothidosona

Issi zo7o kanateera maayida issi yelaga asi barhuphe bo7ay mizayssa demmoontha ze7iti ha xeelidi xoo miicishenne ufayxishe ha misilen beettes.

Lokkomezinne heyssa danka gaashe ayfezi hamisilin beethtishe deees heyssatappe sinthe baggara issi wolqama xoqu giza woykko biiththa kammiza qoorothiza maati beethtishe deees.

Ha misilen beettizay aaze giikko wolqama woray beettishe deees ha worappeka senthe baggara nam'u kaameti ze'ishin istappe issoy dugetha bishe deees

Toopphiyan dumma dumma mitha qommoti deiyoge oossinne geemenna qonce ba gidikkone hayssatuppe poo''o immiza woykko ciishsha meray de''iza mithasi hamisilen beethtishe de''osona.

ha7i wodiyan matha oyqanaas asa naati mita shukidi xawula mas kessidi woykko mismaarezan xishidi medhizo matha oygiyo kooththay beettishe deees

Dumma dumma ciiyida mitaza qoridi woykko maxidi issua issoa bolla wotidi ha ogeera ha sugidi ehishe beettiya issi naay ta sintan deees.

puula hanotan oosettiza ogera hemettishe woykko bululishe deiza issi kaamee deees ha kaamieppe sinthe baggara gaare laaggishe woykko kushen sugidi ehiza naykka beettishe de7ees

ciishanne dumma dumma ayfeta maxishe beettiza heedzdzu maca nayti ha misilen de7oosna heyssatappeka issi niya ha baggara dizayssi guutha cimashe beettoos

Dumma dumma dan'o doozatuppe issua gidiza muuzeynne uuthay ha misilen ba yafaran yafaran woykko bacitan citan deiya gi beethtishi deees.

Dumma dumma dhoqqa bessan oothiza woykko kawo osanchatti issoy issuwara gosha oosuwaba be'anasi gidi hemetishe ha misilen beetosona.

Ha misilen beettiza cora asati issoy issuwara hametishe de'osona. Ha asatuppeka sinththe baggan eqqiza haaththa uyiza haylande ba kushen oyqqida asi enta xeellidi etas odishe beettees.

Namm'u boththa kanatera mayida assati ha simmi eqqidosona hayssapeka issoy ba ayffezan manaxire gizayssa woyko nu assay maxaxar gizaysa wotides

Joothoriya aabi ahamedinne aara ooththiza xoqa boossan de7izayssati issife hamisilen hemethishe beettosona heyssatikka goshsha goyettanas giigiza biithara ha yishe de7oosona

issi wolqama woray ha misilin beettishe deees ha worappe sinthe baggara maatay buucettizo hoykko gatha cakizo bessan uttiza issi yela ga naay deees

Hammisi bezan beettiza wolqama okgiya haaththeppe sinthe baggara haaththe xeelishe diza cora asati beettoosona ha asatikka haaththeppe kiidayssanne haaththas de'iza wolqa kilishe beettosona

Duma duma merayi diza mizzati ha missilen bettossona heyssatappeka guye baggara issi puullatidi keththetiza shuchchan woyikko ashshawara gathidi kexxizo keththay bettishshe de'es.

Ha misilen betizay azeeissi wolqama woray betishe de'es. gikon ha worappe sintha bagara gatatida maatay de'ishe ha maatatika daro go'a immes.

Issi c'mma ekkiza mishriya miizayppe miyye baggara uttada ha miizay xanthappe woyko ohayepe mmaatha yeessashe beettawus.

Hamisilen beettiza issi cimi ekkizaattuma asi de7ees.ha attuma asikka baqoodheza woykko ba morggezan koxe wothidi guyye bagge simmi xeellishede7ees.

Issi karexxa ekkiza yelaga mishiriyaa deeshshappe guyye baggaara uththada deeshshee woohayeppe maatthe woykko yeeso yeessashe ha misilen beeththaydda de7awus.

Issi wolqaama aaho keeththa giddon de7iza dumma dumma meheti beettishe de7oosona ha mehetappeka daridaysi woykko dalgazi aaza medhoy dize karetha medhay dees.

Dumma dumma meray diza meheti ha misilen beetishe de'osonna; ha mehetika issoy isuwara sugetonta mala banta zazalon zazalon eqqidi maate yedidi mishe beetosonna.

Ha missilen betizay aze giko gesay kehipe aduqi besiza issi yelaga atuma asi hemetishe betes ha asappekka tohosa bagara c'ora kutoti betosona.

Duma duma so medosati ha misilen betishe de'osona hesatuppeka matha miizayne boray parati betishe de'osona issina entappe ha simada ba huphe bittan wothada ichidaysi betawus

nam7u maatta miizati hamisilen beettishe de'osona, heyssatuppeka issi maatta miiziya woohaaye keehippe saa bochchana matizooro hamisilen be'ishe de'os.

Ha misilen beettiza cora mehe qommoti dedoosona heyssatuppeka issoti issoti banta qoore dirsara yedtidi maate maanas hangishe beettoosona.

ha misilen beettizay aazey giikko so medoosati yeechcha asa naati ancidi esas yeggidoyssa mishininne inti xoqu gizi ha xeellishe beettos

heera deeshsha ubba issipe heemmanas laggidi efishshe de'iza woykko wudiiya hemanas efiiya nam'u assatti ha misilen beettishshe de'ossona

Ha misilen beettizay aazey giikko issi boora goyiza attuma assinne goyettishshe diza nam'u boorati beettosossona ha asattikka boora goyizayssi kadzdzo oyqqidi goyshshe beettees

Some doossati issi maatay baynna woykko goyethanas giigiza biittan qashetizi eqqidosona hayssatuppeka miiye baggara asa naati issipe gidizi yaa'aya ishe beettettes.

Heedzdzu waaxa booran biiththa goyishe beettiya heedzdzu attu maasati ha misilen de'oosona heyssatikka goyiza biittay aaza male giikko maatay puuceti boonta qooro biitha goyishe beettosona.

Ha misilen beettizay aazey giikko some doossatuppe issuwa gidiza kapo meray diza kutho yaagizayssi beethtishe tehees ha kuthozikka baassi yelaso koyshe de7ewus

dumma dumma so medoosati ha misilen beettishe de7oosona hayssatappeka leemiso assi attuma deeshshatinne maca deeshshati woykko orgeti uzeti ubbay issife shiiqidi beettosona.

miiza maatha yeessiya issi cima mishiriya ha misilen beettawus ha mishiriyakka maraza dhanthashenne dhanthanas toha miizasi qachashe beettawus

Dumma dumma meray diza so medosatuppe issua gidiza kuthoti hamisilen beettishe de'oosona heyssatuppeka issoy attumaga gidishin hankoti ubbay maca hayssata geetettosona

Issi aaho ubba miishay bayzetiyo giyan deiya cora asaynne some doosati beeththosona hayssatika leemisos deeshay dorsay booraynne heyssadanka gamma meheti beettishe de'oos

Ha misilin beettizay aazey giikko nam'u boorati de'osona ha booratuppe sinte baggara biittay beettonta woykko wolqama woray de'ishe beeoos

Ha moosona. beettizay aazee giikko dumma dumma shuchchappenne hara ashawatuppe oosettiza lo'o woykko puula oge beettishe de'ees ha ogeppeka sinthe baggara maatatinne mithati beettishe de'oosona

Ha misilen beetizay azee giikon issi c'ima mishiriya baacan kaathi cakashe beetaws. Ha mishiriya cakiza kaathi azee gikon meliza banga cakashe beetaws.

Karetha sason bitta kunthid hesadanka tokido putey mokidaysa betishe de'es, ha putezika issoy isawako wulidinne ichid betosona.

Dumma dumma putey tosan eretiza issi atuma asi ha misile betes ha asika putey tokanas kashizo bita toki makidi puteko shishishe de'es

Botha kanatera maida issi yelaga atumma asi ha simi utidi pute tokishe betes ha asika tokiza pute mango danizayisa mitha tokishe des.

Issi gata keethati puule hanitani ossetizaysatinne heysatappe sinthen bagara shaaley diza sohoyi ha misileni beetishe taasi de'esi.

Ha misilen beetizay aazee giikko pooshetiza woykko poqetiza mela badalazi beettishe de7ees. Ha badalazikka issoy issuwa bolla woththin woykko dooreti uttidees.

Ha misile betiza duma duma kathati woylo maatati de'osona haysatika cigi cigidi ada nayti pulas wothousanne entape gidora hemetanasi medhetida ogey betishe de'es

Cora katha qomoti ha misilen beetosona haysatupeka lemisosi garden asa mayti zeridi demiyo badalay hesadanka gasheyne hara hara ayfeti betishe de'osona

ha misilen beettizay aaze giikko cora goshshancha asati uttidi issi issi kawo oosanchatuppe eratetha ekkanassi uttidi ezigishe beetosona

dan7o doozatoppe issua gidiza badalaynne heyssa danka lokkome hamisilen beettishe deees ha badalappe woykko lokkomeppe garsa baggera sa7an hiixettiza gatika beettishe deees

daaburas ixetas geenna katha bukkano attu masappe dancidi dendiza issi nam7u gidiza maca asati ha misilen beettishe taasside oosona

Geesay keehippe qantha gidiza wodiyan oonappeka cimiza issi attuma asi puulunthara de'iyayssi ha misilen beettees ha asikka dumma dzumma kattasa xeellishenne entagiddzon eqqidi beettes

ha misilen beettiza issi asi ba kushe qaa7a giddon banga ayfeta shiishshi oyqqidi ha bessishe deees ha asikka qaa7an deiza zaro banga ayfetanne ettas deiza lo7otetha bessanas koyees

biitta goyishe beettiza issi attuma asi de7ees ha asikka ba towazan aaza caammaka yedhonta coo goyshe beettizayssanne ba kushen zaapa oyqqidi biitta aaththi aaththi yeggishe deees

bootha madabara kumiza kaththe tooki ehidi xaafisi sheninne ha maxabaran diza katha kilisishe diza issi yelagay ha misilin beettishe deees

zo'o kanateera maay'ida issi attuma asi ha misilen beettishe de'ees ha asikka ba ooththizo puuteza woykko kaththazu giddoppe shuchcha qoranas washshidi de'ees

Ha misilen beettizay aaze giikko ciiyiza aypaayfe katha qommotinne heyssadanka uutha milatiza ciishshati beethtishe de7oosona.

Ba huphen wogga zambappe oosethiza qoophe wottiza issi yelaga attumasi hamisilen beettees ha asikka barkushe yeddidi ka iboonta oykko teeribonna muuzeza oyqqishe beettes.

Gammo asa hara biithappe dummayiza maayo woykko dunguza ba qoodhen xaaxeza issi yela ga asi puute tokkizi puutekko biitha shiishshishe beetees.

yafaran yafaranto hettiza dan7o doozati ha misilen beethtosona heyssatuppeka saanthay donoynne badalay beethtishe ha misilen beethtishe deees

cora attu masati issoy issoyra zatettidi bantha kushiya oosoas miccidi woykko danci dendidi ha go7ettida bessan katha zerishe beeththosona

Dumma dumma katha qommoti bayzethanas baynta bessan bessan maketizi kumetharanne facen beetthizayshi hamisilen de'oosonna.

dumma dumma katha ayfetinne bukettiza heyssa heyssa malati beettishe de7oosona hayssaxapbekka leemisos bazalay shumburay bangaynne heyssa heyssa malati ze7oosona

Meliza bazala koohoppe pooshshenan ze'i hijji asa naati zeretha qachanas woththidoyssati ha misilin beethtishe de'oosona heyssatappeka guye baggara xoqan mitti axiretirayssi beeththishe dee.

asa naati ciiri kessidi woykko massidi oge lo7ethanas wottizo ogeppe giddon giddon beettiza maathati ha misilen beettishe de7oosona

Yelaga kattasa woykko tiya kattasa qanxidi qashora qashoora wottiza issi attuma asi hamisilen beettes ha asikka uttizi ha'ikka qachishe beettes.

Paraza korushe diza 2 asat ha misilen betosona, hesatapeka issoy koriz ehikonne issoy gidiko ba oykido waraqatazan wat korizakon xafishe de'es.

Ba suuqqe kexxidi hessanka dumma dumma kaththatanne hara sharapata wodhdhanas bessiya dhale oyqqiza suqqen zalishshe diiza issi booththa maayo maydi atuma asi bettishe de'esi.

Mehe bolla payateththa ngisiyo oosuwan anjjettiza issi asi ha misilen bkushe ha zaaridi besishe dees ha asikka gamma mehe cadanas shiiqqidi narpeza ha xoqu histidi besses

dumma dumma somme doosata hee miyo ooson erettiza cora asati bantasoppe ehido deeshshatanne heyssa danka dorsada issua issuwara togisishe beettosna

dumma dumma so medoosatuppe issuwa gidiza goshshassinne hara maatha miizati beettishe de7oosona ha goshsha booratinne maatha miizati issoy issuwara sugethishe demmoos.

mehe paayatetha naagisiyo ooson anjettiza issi gooba asi hare xeellishe de7ees ha asikka hareyo dzuuna heeran kiiza mazuntha caddanas woykko ha mazuntha xeellanas beettees

Mehiya bolla bayatetta naagisiyo ooson anjettida issi yelaga bootta maayo maayidayssi ha misilen beettishe deees ha asikka bar kushe yeddidi kana oyqqidi beettishe deees

Somme doossatoppe issuwa gidiza dumma dumma thoga mehetha haari eriya issi asi ha misilen beettees ha asikka toga meheya woykko gamma meheyayo morgeza oyqqi eqqides.

booratinne miizati heyssa danka deeshiya ha misilen beettishe de7oosuna heyssatuppeka dumma dzumma wodoro etan qach wottidoyssa ekkidi ha himettishe de7oosuna

somme doosappe issua gidiza miiza maray woykko mirgo issoy pomisilen hayqqidayssi beettees ha mirgozikka hayqqidi ba huuphe biittan zaqulsidi ichides

dumma dumma mehiya bolla payatetha naagisiyo ooson anjettiza issi yelaga asi ha misilen beettishe deees ha asikka karetha harezassi bolla oyqqi oyqqi xeellishe deees

bootta miiza marati hamisileen coridi beettishe de7oosona heyssatuppeka sinthe baggara qanxettiza woykko durumay beettiyo mithazi beettishe de7ees

mehiya bolla payatetha naagisiyo ooson anjettida issi yelaga asi bar kushe micidi kana toho oykkidayssi ha misilen beettishe deees

dumma dumma so medoosati hamisi leen beettosona heyssataka hee mishe woykko entapaca kunthishe deiza heedzdzu gidiza asati beettishe de7oosona

Dumma dumma meraydiza soo medoosatuppe issua gidiza booratinne dumma qae maatta miizati hamisilen beettosona heyssatuppeka bootta miizati coridi beettishe de'oosona.

meheta wuddiyan heemmanas efidi istata issua issuara shiishshidi oythishe woykko qachishe deiza issi attumasi ha misilen beettishe deees

Nam'u wora medosatuppe issuwa gidiza maaheti ha misiliyan beetosona ha maahetippekka issoy ba dullezan uttikonne issoy biittan zaqulidi ya xeellishe de'es.

Dumma dumma wora medoosati tophphiyani deikkonne eyinitatu ubbappe adiza dumma esotethani kehippe eretiza mahiyo yagiza wora medoosayi ha misiliyani beettesi

dumma dumma wora medoosatusi aawa gidiza xeellanassinne xeesanas keehippe doona kumiya woraame doossay hasunthayka kaammo geetettizayssi ha misilen beettes

ha misilen beettiza issi woda medoosatuppe issua gidiza worakanazi beettishe deees haworakanazikka ba haytha corgu ooththizi doona hangisi utthides

ha misilen beettiza issi wora medoosay woykko haattan diza medoosatoppe issua gidiza siyiriye keehippe kixizonne zimethay doonta mehe daanizayssi beettishe deees

nu tooppiyan beettiza cora wora medosatoppe issua gitiza wolqama gaammoy ha misilen beethtishe de7ees hagammoppekka sinthe baggara nam7u xoqu giza michazi beethtishe de7oosona

Toopphiyan dumma dumma wora medoosati de7oosona. Hayssathuppeka leemisoos; worakanay issua gidishin ha worakanazi ha hemetishe beettees.

Tophphiyan dumma dumma wora medoosati teqetoosona. Hayssatappeka leemisos wora kanay issoy gidishin hametidi bettishe de'esappe sinthe baggara wolqama maatay woykko qooroy beettishe de'ees.

Toopphiyan dumma dumma biittan de7iza medoosatuppe dumma gidiza issi al7ho medoosiya hamisilen beeththashe de7awus izata qoozaykka oyddu gididi bishe beettoosona.

Ubba wora medoosassi kahuwa yaagiyo awanka erettiza gaammoy ha misilen beettishe deees ha gaammoyka issi bamarera sintan mariyo wottizi eqqi beettishe deees

oyddu wora hareti ha misilen beettosona ha wora haretikka ha xeelli eqqikkonne intappe hini baggara biichcha xoqu gidi kammiza maatay beettishe deees

Dumma dumma do'ata xeellidi yashi siya woykko oonikka izan ufayxiyo gaammua giza wora medoosatu aaway ha misilen taas beettishe deees

Ayfe phurxu gidi xeelliza garawuya ha misilen beeththashe de'oos hagaraweyppe sinthe baggara wolqama hanotan cililidi mokkiza maatay woykko qooroy beeththishe deees.

ha misilin beettizay aazey giikko dumma dumma medoosatuppe issua gidiza genesiya beeththashe de7awus ha heedzdzu genessatikka gatha gido ballishe woykko woxxishe demmetes

toopphiyan dumma dumma kafo merati de7oosona hayssatuppeka issi ooratha kafo gidizayssi keehippe qoodhe adussanne tooy aduqizayssi hamisilen beeththashe de7oos

Dumma dumma wora medo usatuppe issoa gidiza genesiyo yaagiyora hamisiben beeththashe de'owos izakka diza heeray qeehippe maathay oykko kooroy beettishe deees.

Ha mmisilen beettiza oyjju bazzu hareti de'oosona ha bazzu haretuppe sinthe baggara wolqama maatay xoqu gizayssi beettishenne hanu xeelliza son deees.

Dumma dumma wora medoosatuyo aawa gidizanne oonanne siyenna wolqama bollay deizanne modho gidiza zangarsaza yaagiza wogga medoosi beettishe dees.

toopphiyan daro al7o medoossati ze7ikkone heyssatappe issoti issoti nu gaammo biittan beettishe de7oosona ha gaammo biittan ze7isayssatappe issi wora medoosiya ha misilen beeththoos

Wogga kace woykko mirqettiza kacezi diza wora medoosatuppe issua gidiza xeela s ayfes lo'iyanne heyssadanka deesha meray diza wora medoosiya beeththashe de'awus.

daro wode bazzooninne haaththan de7iza haylaasho giza issi do7ay ha misilen beethtishe deees haddo7asika bollay keehippe qaacayssanne zuurunkozi zuurunkozi dizayssa gidees

Ha misilen beettiza issi curgu ga ekkiza garawa misatizaawi hammisilen beeththawus hayssika eqqidasoppe sinthe baggara issi xoqu giza zere beettishe deees.

wora medoosatuppe issua gidiza eesotethan ubba dmedoossatuppe sintha xeeran beethtiya maahe gizayssi ha misilen beettees hamaheppe sinthe baggara wolqama jicciza maati de7ees

Ham misilezan beettizay aazey giikko jumma jumma coophiyan beettiza wora medosatude issua gidiza eesotethan upbappe guuxiya geeqgiya yaagiyo do7ay beettishe deees.

Topphiyan de7iza wora medoosatuppe issua gidiza meray xeellikko deeshsha malatiza qasse iza kace xeelliyode keehippe yashshiza wora medoosiya ha misilen beettoos

Tophiyan ubba bessan de7iza wora medoosay asunthazikka worakana gizayssi ha misilen beettees haworakanazikka ba sintha ziqqi ooththidi sintha helakkishe beettetees